Kano katale kalimu buli kintu. Kalimu enhanha dhiri mu colour myufu, kasayi mwabamu n' ebivavava mwabamu ebidhandhali

Abantu betoloire ekiziimbe ekiliku e colour ya kyenvu. Abantu...ghaligho emotoka, ghaligho oluguudo lulimu ebikonko.

Omusaadha atyaime wansi ali kunhwa chai. Agemye gama erikuseeta ku munhwa. Omwana alyawo atyaime ghali. Waliwo enhumba waliwo ebititi. Waliwo n'omukazi ayemeleire agemye ekiti.

Ekalina eriwano awali eikunganiro erye mmotoka we daganana ni ditiika abantu. Abantu baliwano abandi bemeleire abandi bali kunjira mu motoka

Oluguudo lwaitaka kumabali kuliku eisubi lya kiragala, kumabali kuliku amayumba galimu endhigi dha bululu, kumbali kuliku emiti giriku color yakiragala.

Omwana ali wano ayemereire agoloire omukono ayambaire olugoye lwa kasayi. Ali wano ayemereire waliwo langi ya kyenvu wali

Amayumba galinhainhe oluguudho olwa kolansi. Kumabali lusozi nhi kumabali lusozi. Oluguudho luli ghaghati gho lusozi. Ebizimbe ebilinhainhe bili mu laangi endheru.

Ekifo emotoka we demerera editwala abantu abendawulo mu bifo ebyendawulo. Ekifo kino kiliraine oluguudo era nga oluguudo luri wagati wa mayumba. Abantu bali tambula ne motoka ne piki